Omukyala mu maaso ge waliwo enkota z'amatooke ssatu, ayambadde ggomesi asibye ku mutwe gwe akatambaala aka bbulu. Ebbali waliyo omusajja atudde, mu maaso ge waliwo emmeeza era ebbali awo waliwo emmeeza eriko ennyaanya; wansi w'emmeeza eyo waliyo ekibbo.

Wano bayiwawo kasasiro. Era ebisaaniiko biyitirivu. Waliwo n'ekimotoka ekiyiwa ebisaaniiko, kiri ebbali eri kiri mu langi eya kyenvu. Waliwo ayimiridde ng'akutte mu kiwato, naye ali mu ekyawaggulu kyeru. Ebbali wano waliwo omusajja atudde ataddeko enkoofiira emmyufu era okumuliraana waliwo n'ekidomola ekya kyenvu.

Mu kibuga abantu bangi ddala era ppaaka y'emmotoka ezikozesebwa okusaabaza abantu ezimanyiddwa ng'emmotoka ezo eze ezi ezitambuza abantu mpitirivu n'abantu bangi ddala abali mu kutambula mu kibuga.